Akatale akatunda emmere, emmere ey'omu ttaka omuli muwogo ategekeddwa obulungi, lumonde ategekeddwa bulungi n'amayuni. Mulimu omukyala yeebase, abakyala abalala batudde, mulimu omusajja Omusiraamu ayambadde entalabuusi.

Emmotoka esaabaza ebyamaguzi eri ku luguudo olwa kkoolansi okuliraana essundiro ly'amafuta. Ku ttule emabega ku mmotoka eno kwe kuteereddwa akatimba akateereddwamu enkoko ez'enjawulo ku masa ag'enjawulo era nga zeenyize nnyo, ezimu ku zo zifulumuzza n'emitwe wabweru w'akatimba. Ku ttule y'emu kuliko omusajja ayambadde akajoozi kamyufu nga atunudde wansi.

Abasambi b'omupiira balwanira omupiira n'ebigere byabwe, omu ayambadde byeru, omulala ayambadde kacungwa n'engatto za kacungwa.

Abaana babiri bava ku ssomero, omu muwala omulala mulenzi. Omuwala ayambadde ssikaati n'essaati njeru agikubye ekikalu akutte eggaali agiwalula atunula mabega gy'ava. Omulenzi ayambadde essaati tagikubye kikalu agifunyizzaako emikono.

Omuntu ayimiridde mu nnyanja akutte ekika ky'ekyennyanja eky'empuuta. Ayambadde jaketi ya bbululu ayambadde empale ya jjiini.

Omuddo gunyirira, omusana gukubye ku muddo, ezzike liri mu masekkati g'ensiko lyekwese.

Omukyala ayambadde sikaati erimu ebikuubo ebimyufu, ayambadde bulawuzi ya kiragala, ku mutwe ataddeko ekikoofiira ekimyufu nga mulimu ekikuubo ekyeru, mutunzi wa katale era ategeka by'atunda mu katale. Ebimu ku by'atunda mu katale mulimu obummonde obuzungu, amatooke, wootammeroni n'ennaanansi.